Boky amin'ny teny Malagasy mitondra ny lohateny hoe : "Ny valamparian'i Bebe". Miloko mavo ahitana ny anaran'ireo mpanoratra, sarina vehivavy anankiroa sy lehilahy anankiroa mitondra basy eny amin'ny tanimbary.

Kodiaran-droa anankiroa mijanona eo anoloana vavahady lehibe iray miloko mena : ny voalohany, ny vatany volombosary sy mainty; ny faharoa manga misy sezany volontany.